Indimiro yagutse cane itemwa ibiterwa bitandukanye imyumbati ibiharage n'ibindi bitagaragara neza bifise ibara risa n'icatsi kibisi bimwe nibirebire ibindi n'ibigufi birategwa kumwe.

Ibiti vyinshi cane birebire na bigufi bifise ibara ry'icatsi kibisi harimwo n'ibitoke, amateke nibindi biterwa bitandukanye hagati muri iri shamba harimwo inzu.

Umugabo w'igihagararo kigereranye, ahagaze m'umurima w'ibigori bikiri bito ariko bitotahaye cane, ahetse igikoresho kibikwamwo umuti wo gupompa ibiterwa bitandukanye, yambaye inkofero y'irabura n'ishati n'ipantaro.

Umurima uteyemwo imyumbati itarakura neza ifise icatsi kibisi ukikujwe n'inzira n'ibiti hakurya n'inzu yubatse hagati muri uyo murima hateyemwo ikigori kirekire.

Umukenyezi yambaye impuzu zifise amabara atukura y'ubururu n'ayera yicaye mu murima ariko abatura imboga zitarakura cane zisa n'icatsi kibisi n'inziza zirateye igomwe.

Ibarabara ryagutse rikikujwe n'ivyatsi, ibiti bigufi bigufi, imirima iteyemwo ibitoki bitari bike, inzu zitagaragara neza ndetse n'ibiti vyanshinzwe kubw'umuyaga nkuba, ibiri kumpande zaryo vyiganjemw' ibara ry'icatsi kibisi.

Isoko yagutse cane yiganjemwo ibicuruzwa vyinshi harimwo ivyamwa arivyo pomme, pasteke, imicungwe n'amabungo, impande yavyo hicaye umukenyezi niwe abicuruje.

Umusore muremure cane yirabura yambaye inkofero ikabutura nishati bisa nicatsi kibisi ibirato vy'imibirikira vyirabura ahagaze hagati mumurima w'imboga z'amashu nziza zitotahaye ahetse igikoresho mu mugongo numupira muntoke yongera azipompa umuti

Ikiraro kinini cane cubakishijwe n'imbaho mu mbavu ,kirimwo inka nyinshi cane zimwe zifise amabara yera n'ayirabura izindi zifise ayera n'ayasa n'ivu, imbere yazo hariho ubwatsi bwo kurya.

Ibiti vy'ubwoko butandukanye kandi bitotahaye cane biteye mw'ishamba rinini, Ibara ryiganjemwo niryi catsi kibisi, Bisa nibihejeje ku nyagirwa kandi bitwikiriwe n'igipfungu gikeya.

Umugabo ahagaze ku ntango y'umurima yambaye umupira w'ubururu ipantaro yirabura ibirato bisa ni roze hirya yiwe hari umwana n'umugore nabandi bagabo inyuma yiwe bisa nkaho agomba asorome amashu hakurya hari izindi ndimiro ziteyemwo ibiterwa bitandukanye, ibitoke, ibiharage, nibindi biti bitagaragara

Akanyoni gafise ibara ryera mu nda niry'irabura ku munwa no kumugongo amaso yako aratukura gahagaze ku giti kiri mubindi biti vyinshi ni keza.

Inkoko zikuze kandi nziza cane, zikoranije mu kiraro cazo cagutse, ziganjemwo iz'amabara atandukanye, n'isake n'inkokokazi, hagati muri zo hateretsemwo ibibido vyera.

Intaro zitatu zitonze umurongo, zibitsemwo ibiharage bifise ibara ritukura. Impande yazo hatondetse ibindi bitekeye mu busashe, ubusashe bufise amabara ya kaki nay'icatsi kibisi.

Ububiko bunini bubitsemwo imifuko myinshi cane igerekeranije, ifise amabara atandukanye ayera n'icatsi kibisi, ubwo bubiko busakajwe n'amabati hasi hashashe imbaho munsi y'imizigo.

Ifi nyinshi ziri mu rusenga zifise amabara yera n'ayirabura, amaso yirabura , urusenga rusa n'ubururu , rutekejwe n'umugozi utukura, ni nziza nziza kandi ziracari mbisi.

Ifi zibiri zidatetse ziteretse kwisahani yera hejuru yazo hateretseko utubabu dutatu twuturungo hambamvu hateretse ibipande bibiri vyindimu iyo sahani iteretse kumeza yurubaho.

Abantu batatu ku nkombe y'amazi, babiri ni abagabo, umwe ni umugore, babiri baricaye uwundi ahagaze mu mazi, imbere yiwe hari ibase irimwo indagala mbisi, afise agasahani mu ntoke.

Indimiro nini cane yiganjemwo ivyatsi vyishi bisa n'ibara ry'icatsi kibisi harimwo n'ibiti birebire na bigufi hakurya hubatse amazu meshi atandukanye afise amabati.

Ivyatsi n'ibiti bifise ibara risa n'icatsi kibisi bimwe ni birebire ibindi ni bigufi impande y'ivyo vyatsi higanje amabuye manini n'amatoya bimwe bifise amashurwe ibindi ntayo bifise.

Ibiti birebire cane bifise ibara ry'icatsi kibisi biteye mu ndimiro hejuru yivyo biti haboneka igicu gifise amabara y'ubururu n'ayera.

Indimiro iteyemwo ubushaza bimaze kuzana amashurwe bufise ibara ry’icatsi kibisi , hakurya harubatse inzu n’ibiti birebire n’ibindi biterwa bigiye bitandukanye . Ni vyiza Kandi birateye igomwe .

Indimiro nini cane irimwo ibigori vyasaruwe hahagazemwo abagabo babiri kurundi ruhande hari ibigori bitarasarugwa, hakurya hateye ibiti bifise ibara ry'icatsi kibisi.

Ibiraya atari bike kandi atari vyinshi birunze mumurima vyose bifise ibara rimwe bisa nk'aho bihejeje gusoromwa ,umurima vyasoromwemo ufise ibara risa nk'ivu.

Intete z'ubushaza bwumye budatetse ni bwishi burarundanye bwose burasa bufise ibara ryakaki buke cane muribwo busa nubushaka kuvako udushishwa twinyuma ico bubitsemo nti kiboneka bigoye gutahura ko busutse hasi canke mu kindi gikoresho.

Abantu batandatu bagizwe n'abakenyezi batanu n'umugabo umwe bunamye mu murima bariko barasoroma muriyo ndimiro higanjemwo nibindi bitegwa harimwo ibigori bitarera neza nibindi bitandukanye vyinshi murivyo bigizwe n'icatsi kibisi.

Indimu zitatu nziza nziza zifise ibara ry'icatsi kibisi, zibiri ziratumberanye, iyindi imwe iteretse hejuru yazo biragoye gutahura cane ico zibitsemwo zose.

Icamwa gika se kizuka izina rya pasiteke mu ndimi z'amahanga kigizwe n'ibara ridukura n'icatsi kibisi gitereze hejuru yisashe yera imbere yacu ahagaze umu kenye zakwemezi gitenge yambaye ibirato bisa n'ubururu iruhande hari umufuregebewarabara na yo hakuryahanikiye impuzu zi sugutana kanya.

Umugore arikumwe n'abandi batari bake, bariko basurura icayi akwembetse igitenge, yambaye umupira usa n'icatsi kibisi, afunze igitambara gifise amabara atandukanye, ahetse igitemere k'umugongo co kwimburiramwo.

Abantu atari bake kandi atari benshi biganjemwo abagabo n'abagore, bahagaze mu murima bamwe bambaye udufukamunwa abandi ntatwo, imbere yaho hari ibase isa n'ishishiro, impande yiyo base hateye uduterwa dutandukanye harimwo n'imyumbati, hakurya hateye ibitoke n'ibiti.

Ibijumbu bisoromye birunze hasi ari vyinshi cane vyiganjimwo ibara ritukura, kandi vyose bisa n'ibimaze igihe kitari kinini vyimbuwe bisa nkuko umengo birunze mu cumba c'inzu vyitegurirwe kugurishwa.

Ipiripiri zitukura zigizwe nizihiye cane nizidahiye hose zibitse mugikoresho cirabura zose zifise inkondo zisa n'icatsi kibisi zirakavye kandi zimaze iminsi mikeya zamuwe kubiti vyazo.

Umugabo ariko aratwenga yambaye ikoti itukura, indani ishati, n'inkofero ryirabura, afise isuka kurutugu, inyuma yiwe hateye ibiharage, hakurya hari inzu itaboneka neza, imbere yiwe hari ivyatsi biteye, vyose nivy'icatsi kibisi.

Ibigori vyumye bitonoye bipfundikanije vyose bifise amabara yera, bimanitse ku biti bibiri birebire bitambitse, ivyariwe n'inyoni nivyo bike ibindi birakomeye, ni vyinshi kandi biragororotse.

Ishugwe ryiza riteye mu murima ugizwe n'ivu ry'irabura, rishigikijwe n'inkingi y'igiti caryo vyose bisa n'icatsi kibisi rifise amababi hepfo no hejuru riratotahaye ariko riracari ritoya.

Umurima munini cane uteyemwo amasaka amaze kwuma afise ibara risa n'ivu hakurya yaho hateye ibindi biterwa vyinshi bifise ibara risa n'icatsi kibisi ni vyiza kandi biratotahaye.

Imbuto zameze z'udutete dutoduto cane tumwe dusutse kw'isahani utundi kuntoki zine z'ikiganza twiganjemwo amabara yera.

Inka ifise ibara ry'ivu n'amahembe magufi, iraboshe ikiziriko ihagaze mu baganga b'ibitungwa benshi, umwe mu baganga yambaye agafukamunwa n'amaga n’igitambara gitukura mu mutwe n'itaburiya yera ariko arayisuzuma.

Inka nziza cane ihagaze mu kiraro cayo ivise amabara yera mu nda ayirabura ku mugongo no mu maso no ku matwi umunwa wayo usa n' iroza.

Ikiraro kinini kirimwo inka zitari nyinshi cane cubakishije imbaho mu mbavu gisakarishije amabati yera hejuru , inyuma hari ikidengeri c’amazi makeyi , imbere y’umuryango Waco haryamitse ibido ikikujwe n’indimiro n’amashamba .

Impene y'umugina n'ibara ryera, iteruwe n'umugabo yambaye inkofesro n'ishatiy'ubururu n'ipantaro yirabura. Ari kumwe n'umugore afise ikiziriko mu ntoke, n'uwundi ku ruhande afise amahera mu ntoke; bisa nk'aho bayijanye mw'isoko kiyigurisha.

Akanyoni keza cane gahagaze ku giti kitambitse cera gafise amaguru amababa mu mugongo umunwa vyirabura no mu ndahera ni keza karatey ikomwe gafise inzarandenge n'umunu wamuremore.

Igikoko gihagaze mu mazi kibonekesha umutwe n'umunwa bukebuke, kiri kumwe n'umwana waco. Gifise amatwi magufu, n'amazuru matoyi, citwa imvubu.

Akanyoni keza cane gafise amaso atukura n'umunwa wirabura gafise amabara yera avanze n'ayandi y'ubundi bwoko, amaguru yako asa na kaki igiti gahagazeko gifise ibara ry'ivu.

Inkoko itari nto kandi itari nini , igizwe n’amababa n’amaso vyirabura , amaguru n’umunwa vyayo bigomba gutukura , ihagaze mu kibanza ciganjemwo ivyatsi bikiri bibisi n’ibiti bito bito vyumye isa n’iyishaka gutambuka yadugije ukuguru kwayo kumwe ukundi kuri hasi.

Akanyoni keza cane, gafise amababa maremare, amwe afise ibara ry'ivu. Gahagaze ku giti, hakurya hasa n'ahari ishamba ariko ririmwo igipfungu

Akanyoni keza cane gagaze ku giti kirekire cirabura gafise amabara yera mu nda n'amabara yera mu mutwe inyuma n'amababa yo mu mbavu birirabura.

utunyoni dutatu dufise amababa bare mare inyuma y'inyuma asa n'ivu duhagaze ku giti twose iruhande rumwe ico giti kiri mu bindi biti bifise ivyatsi bibisi.